Okadhila hoka hatu ti ekodhi, okadhila kamwe ke na oshilonga moNamaibia ko okasimana molwashoka oke li onga kamwe komoshilimbo sheliko lyaNamibia. Uudhila mbuka oha wu monika miitopolwa oyindji yokonooli na mbyoka ya mbugapala

Kamwe komuudhila uukumithi ekodhi. Ekodhi ihali li omwiidhi lyo ihali li oonyandi nenge iiyimati ngaashi uudhila uukwawo. Ekodhi ohali hupu owala mokulya omakoko noombuku.

Aanafalama yoohi, ohaya si oshimpwiyu opo ya sile oohi dhawo oshimpwiyu. Oha ya kutha nduno oonete taya yogo ko oonguwo ndhoka oonzinzi ha dhi kala dhi li kombanda yomeya eta ye dhi ekelehi. Oonguwo ndhoka odha nika oshiponga koohi.

Ohi ndjoka onene muuyuni muka, ohi yimwe yi na uune wuule wu thike pongandu, ashike molutu otayi vulu yi kale yi thike pamwe nondjamba. Ohi ndjika oya nika oshiponga , molwashoka otayi vulu okunina po omuntu nomombimbeli oya shangwa kutya oya li ya nina po Jona.

Metosha lyaNaimbwanga, mekango haku tiwa olya toka lya fa uusila omu na omaludhi giinamwenyo. Tatu popi Ndjamba mupaula shihwa ya tya omayego omanene, mu na ompanda yoshidhila, ompanda ya dhina kehe ngoka te ya puyo yi na omayego gongushu yondilo.

Oomboga dhomafo omanene oshinima oshi pu okukuna noonkondo, shampa owala wuna ehala lina evi lyalongekidhwa nawa ngoye tokala hodhi tekele pethimbo otadhi mene owala meendelelo.

Ehumokomeko sho lyeya olya etelela iinima oyindji ngashingeyi moofaabulika dhokulonga iikulya ihamu longwa we kaantu yoyene ashike aantu oya pingenwa po komashina. Omashina ngoka ohaga tekele iimeno tage yi konakona nokuyiteya una eteyo lya thiki.

Aanafaalama oya kongapo omukalo opo ya vule oku kwathela aantu mboka ihaya mono ethimbo lyoku kuna noku tsika iimeno. Oya kunu nduno iimeno muushako moka omuntu to vulu owala okuka kutha po toka tsika mevi , oshimeno shoye tashi mene.

Muushana wiinamwenyo owundji moNamibia oto adha mo omaludhi giinamwenyo ngaashi ongolo, okapundja, osino, onyati, ongalangombe, onduli, oonkoshi niikwawo oyindji ya gwedhwa po.

Aanafaalama ohaya opaleke momapya gawo, taya longitha omashina. Opu na omashina gokukutha mo iiyagaya mevi, pu na omashina gokuheya mo omwiidhi, nomashina ngoka haga longo omapya, opo ga vule okukunwa.

Aanafaalama yomuuyuni wopaife ihaya kunu we koonyala ashike ohaya longitha uushina wokukuna. Okashina haka ohaka mbwikwa owala mevi, ko otaka thindwa pokambate, ko otaka tameke okutha uulambo, taka tula mo ombuto e taka file ko ku kokene.

Aanafaalama yoohi ohaya sile oshimpwiyu opo oondombe dhawo dhi kale dha yela. Tango oha ya kwata mo oohi adhihe ndhoka dhili mo, taya pombomo omeya, taya kwata mo ndhoka dha hupa mo eta ya yogomo, taya shunithamo omeya, taya shunitha mo oohi.

Eshito oshinima shimwe shoopala noonkondo ngele owakala omunelago wataalela po iilongo yayooloka nokuyooloka otomono nkene uushitwe wuli wayooloka kehe moshilongo moka toyi, iilongo yimwe oyatya oondundu, yo yimwe oyatya omafuta yo yimwe oyatya omiti omile.

Muuyuni wopaife aantu ihaya limi we omwiidhi koonyala, ashike ohaya longitha okashina ko ku lima omwiidhi. Okashina haka ohaka longo meendelelo, shi vulithe omuntu ta longitha omake ge. Ohaka pula owala uuhooli uushona yo iilonga oyapwa.

Uuna oohi dhakoko mondombe, ooyene yoondombe ohaya kutha nduno oonete etaayi mondombe yaka kwatemo oohi. Paampito dhimwe ohaa kwathelwa kaantu yomomudhingoloko etaya kwatamo oohi dhagwana okuyapa.

Ongolo oshinamwenyo shimwe shomezimo limwe noonkambe noondongi. Ngele oweshi adha ototi oshina omayala omatokele to hala ishewe wu patane, kutya oshina omayala omaluudhe. Ongolo ohayi li omwiidhi yo ohayi nu omeya ngaashi owala onkambe nondoongi.

Omahala gomainyanyudho ogendji ngoka geli kominkulo dhomilonga ohaga longitha omikalo dha yooloka opo aatalelelipo ye ye yi inyanyudhe. Ohaya ningi uuntopa mboka hawu vulu okukalama kombanda yomeya hawu kala watsikinikwa koondoloma, oondoloma ihadhi ningine momeya.

Aanafaalama yomabanana nenge nditye Aanafaalama mboka ye na omabanana miikunino yawo ohaya kala yeli melago molwashoka omabanana oge holike konyala kuuyuni auhe go ihaga kala inaga landwa go omapu okukuna osho wo okusila oshimpwiyu.

Omandiki gokukonakona iikulya ohaga meneke iikulya momeya nagamwe ohaga tula iikulya mevi eshona e tali tulwa mokakololo ka ningwa nomakende. Shika ohashi ningwa opo ya vule okukonakona nkene oshimeno tashi koko.

Ehumokomeho shi lyeya omambakumbaku gomaludhi nomaludhi oga longwa ngaashi embakumbaku lyokuteya, lyokulonga nolyoku helela.

Moofambulika dhoku longa iikulya omuna omashina ngoka haga vulu okutonatela iikunwamo ngaashi iikwamboga. Oomboga dhoka hadhi liwa pokathimbo ohadhi menekwa muule wethimbo efupi opo dhi vule okulandithwa.

Ngele owu li moshitopolwa moka hamu kala muna ombepo nomvula oyindji, oshiwanawa ngele to landa oothayila eto tula mo iimeno yoye, opo ya hanagulwe po kombepo nokomeya ngoka gomvula.

Aanafalama yiimuna ohaya kotoka opo ya kaleke iimuna yawo yina uundjolowele. Oongombe ohadhi falwa komatundilo nenge koomanga oshowo hadhi pewa omiti dho tadhi konaakonwa ethimbo nethimbo.

Aanafaalama yoohi oyendji oya kongo omikalo odhindji dha yoloka opo ya vule okumuna oohi. Yamwe oya ningi oondombe momagumbo gawo , yamwe oya landa oothayila moka haya ya tula omeya, eetatulamo oohi, etaya kala taye dhi tulilemo iikulya.

Omahala gokutalelapo ogeli momahala ogendji giikalekelwa. Tatu popi oondundu, oombuga, omithitu nenge oofalama. Shika osha ningwa, opo omahala gakale kokule nomakudhilo.

Aanafaalama yoondjuhwa ohaya mono iimaliwa moondjuhwa dhawo, molwashoka ngele ita landitha onyama yondjuhwa ya pya, ota landitha ondjuhwa yi na omwenyo, ngele ita landitha ondjuhwa yi na omwenyo ota landitha omayi. Nani uunafaalama woondjuhwa oshinima oshiwanawa.

Ompanda oshinamwenyo shimwe sha simana nosha gamenwa moNamibia. Oompanda odhi na omayego. Omayego gadho ngele oga tetwa ko, otaga vulu okulandithwa ongushu yoshimaliwa omayovi gontumba, onkene ano natu gameneni Oompanda.

Oosikola dhokukonakona iimeno odha ninga omatala omanene ga ningwa noothayila oontokele. Momatala mono omo nduno hamu kunwa iimeno nenge hamu tulwa omaludhi giimeno, yo tayi konakonwa ethimbo nethimbo.

Uuyuni shi wa putuka nehumokomeho olye ya. Olye etelele iinima oyindji ngaashi muunamapya, aanafaalaama oya mona omashina gokukonakona iimeno, moka omunafaalama ha londo keshina, lyo tali ende nduno tali dhingoloka noshikunino ashihe.

Miilongo oyindji mbyoka muna aanafalama yoohi ohaya si oshimpwiyu opo yo opaleke moondombe moka haya tula oohi dhyo. Ohamu kala muna omakako ogendji no ohaya kutha iikombe iinene noothewa dhopashinanena opo mu opale.

Aanafaalama mokumuna oohi, ohaya mono mo oohi dhokupalutha aakwanezimo yawo. Ohaya mono mo wo oshimaliwa shokulanda oompumbwe dhawo, oosikola dhuunona, okulanda iizalomwa nosho wo okufuta aaniilonga yawo.

Aanafaalama yoohi ohaya landitha omaludhi goohi ngaashi uumbushi nomakende oohi ndhika ohayedhi kuthamo muudhiya mboka ya ninga yoyene . Muudhiya moka ohadhi lilemo iilya ethimbo nethimbo.

Omahala gokutalela po ogendji oge li moomahala gi ikalekelwa mu na oondombe dhokuyoga dhopashinanena, iipundi yokukuutumba naa mbyoka ya longwa yokulala. Omahala ngaka oge na wo omatala.

Uunyaninyandi womagulu omatiligane oha wu monika unene miitopolwa yokonkulo futa unene tu kombaye, uunyaninyandi mbuka oha wu kala tawu ende kombanda yomeya tawu nongonona nota wu li uupuka mboka ha wu adhika momeya.

Pethimbo lyokuteya aakulukadhi ohaya kutha iimbale iinene nenge iiyasha moka taya ka teyelela omahangu gawo. Tango oshiyasha ohashi tulwa omahangu gathikama nomakwawo ngoka omashona ohaga tulwa nduno pokati kasho.

Aanafalama mboka haye endele pamwe netimbo oya tula uumunino uushona kominino ominene etayewu tula mokati koofola, uumunino mbuka ohawu tekele iikunwamo ethimbo nethimbo opo ayihe yi mone omeya.

Mefuta omuna iinamwenyo oyindji, omuna omakolofishi, oohi nohi ndjoka yali ya popiwa mombiimbeli ya nina po Joona omo yili, ohi ndjika onene noonkondo.

Ndjima okanamwenyo kamwe komakoto noonkondo. Ondjima oha yi onyama yo oha yi li iiyimati. Ondjima oya shitwa ambala yafa omuntu, oha yi tondoka ondapo, yo oyina omushila omule.

Aakonakoni yomamanya nenge yomaludhi gomamanya muuyuni, ohaya ende iilongo niilongo komalupadhi , taya londo oondundu, taya konakona nkene omamanya gomiilongo gayooloka . Ohaya thaneke nomafano, ohaya taya pulapula omapulo.

Pamwe nehangango lyOngondwana oto vulu okulanda uutekete woku ka talela po oolodge noohotela dhi ikalekelwa moNamibia. Shika oto shi ningi uuna wa futu oondando dhi ili kehe komwedhi.

Aanafaalama yiihakautu niikapa ohaya fulu omikanka ominene pokati koofoola dhiikunwa mo yawo, moka taya tile omeya nomeya ohaga kala ga kankama moka taga tekele iimeno, iikapa niihakautu.

Omeya gefundja kayi shi oshinima oshiwanawa. Ohaga etelele omikithi ngaashi oChorela, oMalaria . omeya gefundja ohaga kungulapo omagumbo noositola. Go ohaga kaleke aantu itaayi koositola nokiilonga pethimbo.

Mombuga ihamu lokwa naana omvula oyindji onkee iitopolwa oyindji yombuga kayina omiti yo kayina omalukalwa . Ombuga ihayi vulu okuningwa omagumbo omuna owala ombepo tayi pepe yo ohayi kala ya talala noonkondo.

Moondundu dhaNamibia omuna oma manya ga yooloka, onkee aanongononi yokondje yiilongo naamboka yo moshilongo ohaya kala omausiku nomutenya taya ende kiitopolwa ya yooloka taya konakona nkene omamanya go moshilongo shetu geli.

Miilongo mbyoka yina ehumo komeho lye endelela nolyaya pombanda aanafalama ohaya longitha omashina okusila iimeno yawo oshimpwiyu iimeno mbika ihayi menekwa mevi ashike ohayi tulwa owala muundoloma uushona moka hamu tulwa omeya yo tayi konakonwa ethimbo nethimbo.

Aanafalama yoohi oyakonga omikalo dhayolokathana opo ya vule okumuna omaludhi goohi metale limwe nande tutye mondombe yimwe moka yakutha iiti ye yi dhika mevi etaa dhingileko oonete nomoonete moka ohaatulamo oohi noha ye dhipelemo iikulya ethimbo nethimbo.

Omahala gokutalelapo gamwe oge na oondombe dhokuyoga dhopashinanena, mugamwe oto vulu okwadha po ookila dhokutalaleka dhili pondje ndhoka hadhi longo koonte dhe tango.

Ngele ngoye omunafaalama goohi onawa ngele tosi oshimpwiyu okupa oohi dhoye iikulya nuuna wamono kutyavoohi dhoye odha ninga odhindji nodha kolelamo momeya ithana aashiinda naapopepi nangoye yeye yekukwathele omudhi kuthamo medhiya.

Ngele owa hala okumona kutya evi Namibia kalina aantu oyendji inda owala kiitopolwa mbyoka yambugapala oto vulu okweenda uule wookilometa omilongo mbali nenge omilongo ndatu inoo monapo nando omuntu gumwe nenge egumbo lyasha.

Oondjuhwa oshimwe shominamwenyo iiwanawa okutekula molwashoka ngele kuna iikulya yokupa oondjuhwa otovulu okufala oondjuhwa dhoye melundu dhika nape dhi ka lye uupuka nuudhidhi mboka tawi inyenge mevi.

Uuna omvula ya loko oyindji miishiindalongo yaNamibia unene tuu moAngola ohayi kala yina omeya ogendji ngoka haga kunguluka nduno guuka moNamibia shoka hatu ithana efundja.

Ombuga ehala li li lya mbwalangandja noonkondo. Iitopolwa yimwe yombuga oyi na owala omamanya, yimwe oyi na oondundu dhi ilonda. Miitopolwa moka ihamu lokwa komvula, na ihamu mene omiti.

Iilongo yahuma unene tuu moka hamu longwa uusila woomboloto aantu ohaya longitha omashina omanene goku heya omwiidhi uuna yakuthako oontanga ndhoka yapumbwa omwiidhi ohagu tholomwa nduno momukalo gongonga nenge gwombine e tagu tulwa meshina.

Aanafalama mboka haya longo omahangu no mapungu, ohaya si oshimpwiyu opo ya longe omapya gayo. Eta ye ga konakona, taya kutha ko oma lindilindi ,oombahu, nuu puka wumwe mboka tawu vulu oku lya po iikunwa mo yawo.

Omahala ogendji goku talela po ohaga kala taga monika nawa. Pwa yela nawa, pwakombwa, gatya omakende ga yogwa, gwo ogena omizile omiwaanawa noku vululukilwa. Omahala goku talela po ogendji ka geli naana mokati kaantu, ashike ogi ikalekelwa.

Oofambulika dhokulonga iikulya ohamolongwa owala komashina. Omashina ngaka ohaga kunu, taga tsike, taga tekele nokukuthapo iiyagaya ponakota giikunonwa. Omashina ngaka ogopashinanena no geli ga kola.

Muuyuni mbuka wa kehe shimwe shoka tashi kosho oshimaliwa, oshiwanawa omuntu wu pendule po omadhiladhilo goye. To dhiladhila muule, to kongo omikalo ndhoka wuna oku ikwatha nadho. Omukalo gumwe, oku tota oshikunino shoye megumbo. Wu kale iihonda iikwamboga nggashi: omatoma, oonyanga nosho tuu.

Osino osho oshinamwenyo shimwe sha simana MoNamibia ayihe oshoka oyili koshilimbo shoshilongo shaNamibia oshowo kiimaliwa yaNamibia nokoondokumende odhindji dhekotampango nenge komishangwa odhindji dhekotampango lyaNamibia.

Ongolo oshinamwenyo oshikumithi noonkondo uuna opo toyi mono lwotango oto kumwa keshito molwashoka oyi na omayala omatokele nomaludhe yo oyo mezimo limwe nuundongi oshowo noonkambe. Ongolo ohayi li omwiidhi.

Aanafalama yomuuyuni wongaashingeyi ohaya si oshimpwiyu opo ya tonatele iikunomwa yawo ngaashi omapungu niilya yomahangu mbyono ha yeende taya konakona nokukuthako uupuka mboka wu liko.

Aanafalama yoondjuhwa oyeli melago noonkondo, molwaashoka koondjuhwa dhawo ohaya monoko omayi, niipeta yomayi ohayi vulu okutulwa piimeno opo yikoke, dho oondjuhwa ohaye dhi landitha po, dhimwe taya li naakwanezimo lyawo.

Uuna ombepo yapepe unene tuu mombuga, omavi oha giigongele ndee omuntu ngele opo to ende lwotango mombuga otohala kutya omavi ngano ogatulwapo komuntu, ashike eshito lyoyene. Eshito ekumithi ngiini.

Mboka haya munu oondjuhwa nelalakano lyoku landitha, ohaya tula oondjuhwa momatala omanene, moka yedhi tulila mo iikulya nokalamba hoka haka kala ka talama ethimbo alihe, elalakano opo oondjuhwa dhi mone omundjene ngoka dha pumbwa, dho dhi mone iikulya mbyoka dha pumbwa.

Uuna wa hala okuninga oshikunino shoye oshiwanawa uuna to longekidha evi lyoye pamukalo, tango oto kuthapo iiti mbyoka iinene yili kohi yevi e to yi fundhulako nawanawa noshititali to yelekanitha nawa evi , e to ningi ofola ya gwana okukuna.

Miilongo mbyoka hamu longwa omahangu ga pitilila, aanafalama ohaya kutha omahangu e taye ga pakele mooshako, e taya fala komatala yaka landithe. Mboka ya hala okulanda ohaye ya nduno taya tala ongushu yomahangu ngoka, manga inaya landa.

Oludhi loohi dhomakende nomambata, oohi dhimwe dhoka hadhi humbata omayi gadho mokana. Oohi dhika ohadhi kala dhina okana kwa ekama uuna dhili kohi yomeya.

Aanafaalama oyendji ohaya dhike iiti pomakota gomatama gawo, lyo etama tali koko nduno lyu uka mombanda tali idhingile nduno koshiti hoka tali zi ko nduno tali taaguluka lyu uka pevi lya tulako iiyimati.

Moshikunino shiinamwenyo shono hashi ithanwa Etosha omuna okashana hoka haka nuwa kiinamwenyo ayihe. Okashana hoka oondjambameya, oongandu, oonkoshi, oondjamba, omatotongwe oshowo oonduli dheya kunwa omeya.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa unene tuu ndhoka dhokulandithwa ohaya tula uuyuhwena wi ili le moshikuku, moka hamu tulwa okalamba wo tawu kala tawu faalelwa mo iikulya. Okalamba ohaka kwathele uuyuhwena kaawu se uutalala.

Omashina gokumeneka nokukonakona iimeno oko geli. Ogendji ohaga longithwa owala moofaabulika oonenene ndhoka hadhi meneke iikulya nelalakano lyokulanditha. Oomboga dhopakathimbo unene tuu ndhoka hadhi tulwa koomboloto ohadhi longwa owala muule wiiwike yili iyali.

Aanafalama yoondjuhwa ohaya tula uuyuhwena owundji momatala moka muna oolamba dhewu minikila, elalakano lyoku tula mo oolamba opo uuyuhwa kawuu se uutalala. Uuyuhwena mbuka ohawu tulilwa mo omeya niikulya.

Uuna omamanya geli pomunkulo gwomeya, ogendji ohaga tatuka molwaashoka omeya sho tagi idhenge kugo, go ota ga tende omisa. Shika ohashi eta iitopolwa mbyoka yikale yina omamanya ogendji ganapakana.

Ngele oweende omikulo futa odhindji muuyuni oto mono kutya nani omikulo futa odhayoloka moNamibia omukulofuta ombinga yimwe oguna omamanya omakukutu hoka tovulu oku kala omuntumba ombinga yimwe oyatya evi ndjasilukila.

Kuuyuni okuna omaludhi ogendji goohi. Otundji tuli mu Afulika, otushi owala ookashushu, nohi dhoombishi, ashike ngele owayi kenenevi lya Asia, oto mono kutya okuna uuhi uutiligane, uuhi womayala ga yooloka.

Ehumokomeho sho lyeya, olye etelele iinima oyindji. Mongashingeyi aanafalama ihaya longo we nuudhigu. Ohaya longitha omambakumbaku, opo yavule okulonga omapya gawo, muule wethimbo efupi.

Aanafalama mboka haya kunu omatama nomanyangwa momapya gawo, ohaya si oshimpwiyu ya dhikile omatama iitayi, nenge tutye iiti, opo ga vule okwi ikolela ko. Omatama ohaga koko ga lamba oshiti, sigo taga tulako.

Ngele owa hala okuvululukwapo nokuthuwapo omathimbo gamwe konga ehala lyokuvululukwa ndjoka kalili mokati kaantu lili kokule nomakudhilo nolyo pala lyopalekekwa niinima yopuushitwe.

Aanafaalama yokumuna oohi ohaya si oshimpwiyu okukonakona oohi ndhoka dhi li momeya ethimbo nethimbo. Taye dhi pele mo iikulya yo taya opoaleke uundama wu kale wa yela. Oohi odhi na oshimaliwa wo. Ohadhi vulu okulandithwa, okuliwa nokumunwa.

Aanafalama yoohi ohaya si oshimpwiyu oku opaleka nawa oondombe dhawo dhoohi, opo oohi dhikale momeya gayela. Omathimbo gamwe ngele oohi odha kala mondombe muna omeya gakaka, otadhi si.

Kuuyuni oku na omaludhi ogendji uudhila, kamwe komuudhila oko okanyandinyandi komokuti, okena omagulu omashunga nuuyala wuutotoni wafa wonkanka, ohakatuka taka endelele ko ohaka valele omayi pevi.

Aanafaalama yoohi oyendji oya kotoka oohi dhawo ngele dhakoko ohaya pombomo omeya ngoka geli mondombe shika ohashi kala oshipu kuyo opo yavule okukwato oohi adhihe yo yekedhi landithepo ya monemo oshimaliwa.

Ehumokomeho sho lyeya, niinima oyindji oya ndulukwa ngaashi okashina kokukuna hoka toka mbwike owala mevi ko ota ka fulu oshilambo taka tulamo ombuto e taka fileko kokene. Okashina oha ka pumbwa owala uuhooli iushona nomuntu ngoka tekuundula ethimbo nethimbo.

Ngele owu na ofaalama yoye yoondjuhwa ongoye omuyamba kombanda yevi, molwashoka oondjuhwa otadhi ku pe onyama, oondjuhwa otadhi ku pe omayi gokulanditha noodjuhwa dho dhene oto vulu okudhi landitha po.

Ngele owaningi oshikunino shoohi, onawa wuse oshimpwiyu okupa oohi dhoye okulya ethimbo nethimbo shika otashi kokeke oohi dhoye meendelelo dho tadhi kukwathele wo wuvule okulanditha wumone oshimaliwa shoku ikwatha.

Muuyuni wopaife aantu oya kotoka, na oya konga po omikalo odhindji dhokulonga oshimaliwa ngaashi okutsika omaludhi goongala. Uuna dha tsapuka, ohadhi tulwa muupoto uuwanawa wo ku opaleka moombelewa.

Ombuga oshitopolwa shimwe kaashina nande omiti. Nomiti dhimwe ndhoka twaadhamo kadhina uule wuvulithe pometa yimwe , molwaashoka ombuga ihayi mono omeya ogendji ngoka taga kokeke oshimeno shikale wo oshileeleeka.

Omahala gokutalelapo ogendji unene tuu ngoka gena iiyamakuti yanika oshiponga ngaashi oonkoshi nomatotongwe ogena iitenditho miiyenditho moka ohamu londwa kaatalelipo nohaya kala taya tala ehala niinamwenyo mbyoka yili mo.

Omahala ogendji gokutalela po ogena uuntopa wo pakathimbo. Mboka wa ningila opo aantu ya vule okutaguluka uuna omvula ya loka. Uuntopa mbuka ihawu kala lela ta wu vulu oku endiwa kiihauto owaantu owala.

Ngele owuna ondombe maandjeni onawa todhikile ondombe yoye iiti opo kaayi yonagulwe kaashiinda nokuunona womomudhingoloko. Ondombe oto vulu okutula mo oohi oshoka oyili megameno.

Aanafaalama yoohi, ohaya si oshimpwiyu oku opaleka oondombe moka hamu kala muna oohi dhawo. Shika oha yeshi ningi ethimbo nethimbo, opo oohi dhi kale dhili momeya ga yela nawa dho dhi koke nuupu.

Osino oshinamwenyo shimwe oshikumithi noonkondo. MoNamibia oosino ohadhi adhika mombuga. Opuna wo oosino ndhoka to adha miikunino yiinamyenyo nomoofaalama. Osino oyasimana molwashoka oyili koshilimbo shepangelo lyoshilongo shaNamibia.

Aanafalama ohaya tula ominino omishona mokati kiilwa, nenge mokati koofoola, opo yavule okutekela iikunomwa yawo. Ominino ndhika ohadhi kogekwa nduno kopomba, ko taku patululwa.

Muuyuni wopaife aantu ihaya heya we omwiidhi koonyala, ashike opuna omashina ngoka galongwa, gokuheyapo omwiidhi. Eshina ndika ohali heyapo omwiidhi aguhe, tali gutula muungonga nenge muundumba mboka tawu vulu okupakelwa.

Miilongo ngaa Kenya, Ethiopia, Tanzania naMalawi, oyimwe yomiilongo moka hamu longwa omakunde hoku ninga okoothiwa muuyuni. Omakunde ngaka ohaga kunwa nduno miikunino, ge li moofola, nuuna ga tiligana nenge ga tulako, ohaga likolwa e taga kukutikwa.

Omahala gokutalela po ogendji ogena oondombe dhokuyoga dhopashinanena, mpoka aatalelipo taya vulu okuya etaya kayoga ethimbo mpa ngaa taya vuululukwa yategelela yuulukilwe mpoka taya kalala nenge ya tegelela iikulya yawo mbyoka yalanda mehala moka.

Ngele owe enda pomahala ogendji gokutalela po nowe ga konakona nawa, oto mono kutya omahala ngaka oga tungwa owala niinima mbyoka ya za muunshitwe ngaashi oohotela dhatya oondunda dha kumbwa nomwiidhi, oongudhi dha hongwa miiti osho tuu, osho tuu.

Moofaabulika dhokulonga iikulya iimeno ihayi tekelwa koonyala ashike ohayi tekelwa komashina. Omashina ngaka oga kogekwa moombuli dhiikunino haga dhingoloka taga mana ko iikunomwa ayihe mbyoka ya kunwa.

Ombuga, ombuga ehala ndoka lya mbwalangandja noonkondo. Ombuga kayi na omiti, ombuga kayi na omagumbo noowe ende mo ethimbo limwe oto falele a kombepo shaashi ombepo otayi pepe owala yi idhenge huka yeki idhenge hwiya ka.

Oondjuhwa iinamwenyo yimwe iipu okukaliwa nayo, shampa owala todhi pe omeya, todhi pe iikulya ngwee to konaakona uumbamba yawo uuna dhatya omayi, nena oto longo nawa.

Moofaambulika dhokulonga iikulya uuna aantu yateya iikunwa mo ngaashi omboga ohayi tulwa kohi yomashina etayi yogwa nawa opo nee nawa tayi kuthwa mo etayi pakelwa momapakete yoyi falwe koostola yika landithwe.

Ngele owuna ehalo lyokuninga ehala lyoye nenge egumbo lyoye, ehala lyokutalelwa po nenge lyokuvuvukilwa, onawa ngele totungu egumbo lyoye kokule nomakudhilo e totungu ehala lyoye nawa talimonika nawa tolongitha iinima yopawunshitwe.

Ehumokomeho sho lyeya, olye etelela omambakumbaku gomaludhi ogendji. Kuuyuni oku na embakumbaku lyoku teya omwiidhi, embakumbaku ndika ohali kutha po omwiidhi aguhe, tali gu manga noku gu tula muuhampi, tagu vulu oku pakelwa noku tulwa mohauto.

Omboga yomafo omanene ohayi kunwa pehala ewanawa lina evi nolyayela nawa pehala mpoka oyina okukala nduno tayi pelwapo omeya, tayi tekelwa ethimbo nethimbo opo yikoke nawa.

Uuna omamanya geli pehala ndyoka puna omeya poompito odhindji omeya sho taga idhenge komamanya ohaga tatula omamanya nenge taga hoko emanya sigo otali ningi ombululu.

Aanafalama yoondjuhwa ngaashingeyi ka otaya munu noombaka. Oombaka ndhika ohadhi tulwa kiikuku yimwe noondjuhwa dho tadhi pewa iikulya yimwe noondjuhwa, nomayi gadho ohaga ka landithwa wo ngaashi goondjuhwa.

Aanafalama yo muuyuni wo paife ihaya longowe nuudhigu. Ngele ka puna ehala lyo kulonga aantu ohaya tula ashike omavi mootenda yo taya kunumo iikunwa mo yawo, nuuna ya koko, ota yeyi teya.

Ngele owuna egumbo djoye dyili mofaalama nenge dyili mokuti nenge mombuga, oshiwanawa nge toningi ehala dyoku taalelapo , molwaashoka aatalelipo yokii longo niilongo oyehole okutaalelapo omahala moNamiba ngooka kaageli mokati kaantu.

Omakunde gokoothiwa ohaga kunwa miilongo ngaashi Kenya, Tanzania na Malawi. Omakunde ngaka ohaga longwa kaanafaalama yi ili noyi ili, mboka haaka landitha koofabulika ndhoka hadhi ningi ookothiwa.

Muunafaalama woohi omuna iimaliwa oyindji, shampa owala wuna ehala mpoka wa tula oohi dhoye hodhi pelepo iikulya, lyo ohali kala lya yela, oohi dhoye otadhi koko owala nawa. Nopoompito dhimwe ngele ongoye omunelago oto vulu oku mona omayambidhidho taga zi kepangelo.

Mokusila ondama yoye yoohi oshimpwiyu, omo wo tamu ku zile oohi oonene. Oohi dhina uule wu thike pokwaako komuntu, nuunene wuthike pomagulu gomuntu. Oohi dhika, ohadhi kala oontoye noonkondo.

Muuyuni wanakanena aanafaalama ihaya tekelewe iimeno koonyala, ashike ohaya longitha omikalo dhoku longitha ominino, ominino dhatsikinikwa komunino omunene, hoka haku patululwa owala go omeya otaga tameke taga shamine nenge taga zi mo taga ndonda guuka pwaashoka shakunwa.

Omashina ogendji moofaabulika dhiikulya , ohaga longithwa okutsika iimeno, okuyi tekela, nokuyi teya uuna yakoko. Omashina ngaka ihaga kondololwa nande okomuntu ihe okoKumpuita owala.

Namibia oshimwe shomii longo ya mbuga pala muuyuni. Oshi topolwa oshinene sho Namibia kashina aantu, ombuga owala kaayina mapya oyatya owala uuhwa uushona.

Uuna wuna egumbo lyoye oshiwanawa tokaleke olukalwa lwoye lwayela nawa. Kokola omiti dhoye uuna dha ningi ominene, tula omizile pooha negumbo lyoye wa ningila aanegumbo lyoye ya vululukwe kehe ethimbo.

Oohi oha dhi koko ta dhi endelele noonkondo, shampa wala ha dhi mono iikulya ya gwana, dho odhi li momeya ga yela. Ohi ota yi vulu oku koka puunene wu thike puule wokwaako kwomunt. Ohi oontoye.

Ngele kuna ondobe mo mudhingoloko goye otovulu kulanda oothayila dho kwakola, dhoka tadhi vulu oku tulwa omeya. todhi kogeke kiitenda totulamo omeya totulamo oohi dhoye. oohi otokala todhi pelemo iikulya ethimbo nethimbo.

Ngele owahala uusila womahangu, uusila wepungu, omakwa, omakunde, oombe, omapungu, niinima yikwawo oyindji yagwedhwapo, oto keyi mona komatala. Komatala ohaku landithwa shaashoka shopamuthigululwakalo.

Omahala ogendji gomatalelepo ogo opola gwo ogeli pomahala geli nawa gatungwa noondunda dhakumbwa nawa nomwiidhi dhatya iitaafula, iipundi osho woo iinima oyindji iikwakola.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omambakumbaku oku longa momapya gawo, shika ohashi ningwa molwaashoka embakumbaku ohali hupitha ethimbo lyokulonga mepya, lyo ohali endelele lyivulithe aantu.

Ombuga, ombuga ehala limwe lyambwalangandja noonkondo. Ombuga ombinga yimwe oyina omamanya, ombinga yimwe kayina tuu nande omamanya gasha, omavi owala gelimo giilongela ganinga oondeyina.

Aanafaalama yiikwamboga yomiilongo ngaashi, Tanzania, Kenya naMalawi ohaya longo omafo goTee ngoka haga kunwa momahala omanene nuuna ga eteyo, ohaga tewako etagalandithwa

Uuna wa ningi oshikunino shoye nowa thigi po oomwaka pokati koofoola, shika ohashi ku ningile oshipu ethimbo lyoku teya nethimbo lyoku kuna nenge ethimbo lyoku tekela iimeno yoye. Oto kala wuna ehala opo wu vule okwiinyenga nawa ngoye wu vule oku konaakona iikunomwa yoye.

Ngele owu li omunaafala ho munu oohi, onawa ngele to sile oondombe dhoye oshimpwiyu. Kutha okanete hoka inoo hala e to yogo ko nenge to kutha ko onguwi, ano oshinima shoka oshizizi hashi kala kombanda yomeya. Shika ohashi eta oohi dhoye, opo dhi koke nawa.

Ombuga kayina aantu nongele oweendemo oto vulu okuninga uule wethimbo ino mona nande omuntu gwasha. Oto vulu okuninga omasiku ino uva ohauto tayuuma noshowo oomwedhi noomvula ino mona eta lyomeya mombuga..

Omahala gokutalelapo ogendji ogena oondunda dhokuvululukilwa oondombe dhokuyoga dhopashinanena omatala goku kala omutumba moka muna iitafula yahongwa miiti iipundi yahongwa miiti lyo netala lyoyene ohali kala lyalongwa miiti.

Tala keshito lili mevi lyaNamibia totala koondundu hadhi kala dhaziziyala uuna omvula yaloko totala kiishana noondombe hadhi udha omeya uuna omvula yaloka. Inomona nduno omiti dhokahadhi zizi shampa dhamono eta eshona lyomvula.

Aanafalama yoondjuhwa oya kotoka, oya mono kutya oondjuhwa hadho adhike tadhi vulu okumunwa ashike noombaka ohadhi vulu okumunwa , oombaka odhina onyama ontoye dho ohadhi kala dha tya omayi omanene.

Oshiwanawa ngele twa kala aayendi naakonakoni yoshilongo shetu, molwaashoka ogo ashike omukalo tatu ilongo nokutseya ondjokonona niitopolwa oyindji yo moNamibia.

Mombuga omuna iinamwenyo ngaashi uuyandje, oondjamba nomatotongwe ashike omathimbo gamwe uusino omo towu adha. Oosino odhili dhomiinamwenyo yimwe mbyoka hayi vulu okuhupa moombuga nomiikunino yiinamwenyo nomoofalama.

Omwiidhi ngoka hagu mene oontanga dhokuninga uusila woomboloto ohagu heywa nenge ohagu teywa komashina omanene. Tango embakumbaku ohali yi mo lya tya eshina e tali heya omwiidhi tali tula kombanda yeshina noontanga tadhi upulwa ko tadhi ka ninga uusila.

Omashina gokwakola ohaga vulu okulonga iilonga iinene niishona. Muuyuni wopaife otu na uushina mboka hawu longithwa okulonga momapya. Okashina haka ohaka tulwa owala omahooli ko otaka undulwa komulongithi.

Omandiki gokukonakona nkene iimeno hayi koko nomikithi ndhoka hadhi adha iimeno ohaga kunu owala iimeno yehala eshona, taya dhike ootenda taya tula mo omaludhi nomaludhi giimeno taya kala taye yi konakona ethimbo nethimbo.

Talelapo iikunino eto mono uuyelele nkene iimeno ha yi silwa oshimpwiyu, shika oto zipo wi ilonga opo nangwee wuka ninge oshi kunino shoye sho paumwene, oku ninga oshi kunino oshinima oshiwaanawa, opo wuvule oku ko keka iikulya yoye mwene.

Aanafaalama oyendji ohaa sile oshimpwiyu okulafulula iilambo pokati koofoola dhiikunwa mo yawo, e taa tula mo omeya. Omeya ngoka, ta ga kala nduno taga tekele iikunwa mo, ethimbo nethimbo.

Uuyuni sho wahuma komeho iinima oyindji otayiya , ngashingeyi otovulu okukala wuna ohi onga oka okatekulwa namwenyo koye ,tolanda otenga moka todhitula todhi tulilemo omeya tokala todhi tulilemo iikulya kehe ethimbo.

Omahala ngono gokutalelapo kgena oopate dhoku enda iihauto. Onkee aatalelipo ohaya ende komalupadhi taya londo koondundu taya tala nkene eyopalo lyomahala ngoka lili. Omahala ogendji ohaga adhika miilongo ngaashi Kenya, Nigeria noko Cameroon.

Embungu oshinamwenyo shimwe oshi ku mithi noonkondo. Shimbungu nande ha monika afa anika oshiponga kaantu, shimbungu kena oonkondo dho ku dhipaga iinamwenyo iikwawo opo avule okulya, shimbungu oha li owala oonyama ndhoka ha adha dhathigwapo koonkoshi osho woo komatotongwe.

Ondjamba oshinamwenyo oshiwanawa noonkondo. Ondjamba onene na oya nika oshiponga, ndjamba ota vulu eku dhipage nenge eku longele uuwinayi ngashi oku hanagulapo omapya gaantu

Aanafalama oyendji yomiilongo mbyoka hayi kala ya talala ohaya longitha oothayila dhokwakola, moka haya kunu omaludhi giimeno mbyoka haya li. Iimeno mbika ohayi kala nduno yili mothayila shaashi omwa pupyala.

Omahala gokutalela po ogatya omatala moka tovulu okuvululukilwa, momatala muka ohamu kala nduno mwatya iipundi niitafula nopempito dhimwe pomahala mpaka oto adha po omasiga gokutelekela.

Ngele wuna ondombe yohe yili megumbo, onawa wu kale hoyi sile oshimpwiyu ethimbo nethimbo. Tokutha mo omeya ngoka gelimo ga kaka. To tulamo omeya ga yela. Tokutha mo oohi ngele odha koka sha pititlila, toke dhi landithapo, dhimwe todhi lipo naakwanezimo opo wu gandje ompito kuuhi uushona wu koke.

Omashina gomuuyuni wopaife ohaga longo iinima ya yooloka. Monale omashina okwali haga longithwa owala piinima ya nika uuteknolohi , ashike ngaashingeyi muunafaalama namo otamu longithwa omashina gokukonakona iikunomwa.

Oondjuhwa ka dhi na lela iilonga oyindji. Oto vulu oku dhi tula melundu, e to dhi tulile mo omeya, otadhi li owala omwiidhi e ta dhi kala tadhi pekapeka uupuka pehalampoka dhi li. Oondjuhwa ohadhi vala omayi, dho ohadhi zi onyama ontoye.

Aanafaalama yomatama oyena omikalo odhindji dhokukokeka omatama gawo meendelelo, gumwe gomomukalo ngoka haya longitha okutula iiti mevi opo etama lyivule okwiitangela ko, nuuna lyitangeleko otali tulako nduno nuupu.

Aanafaalama yoohi ihaya longo naana nuudhigu okupa oohi dhawo iikulya, ngele kapunasha iikulya mbyoka yalongwa okupewa oohi, ohaya vulu okupa ohi dhawo iilya nenge olwiishi lwatelekwa shampa owala lwatuta kashona.

Miilongo yimwe omuna oondundu, ngaashi moNamibia nomoAngola. Oondundu dhika odha ningwa po komamanya ga londathana hoka kuna uumwiidhi uushona nomiiti dha ziza nawa

Muunafaalama woondjuhwa, aanafaalama oya kondje kutya ekondombolo olya simana noonkondo. Ondjuhwa yekondombolo oyo ohayi nonkadhindjuhwa opo yivule okweeta omayi.

Kiitopolwa mbyoka ya mbugapala yimwe oyina oondudu nomakulu manya giilonda. Omahala ngaka ihaga mono lela omvula, ohaga kala owala ga kukuta mo itamu vulu oku mena nande oshimuna shimwe.

Omahala gokutalelapo ogendji ogoopalekwa nogatulwa iinima yaza muushitwe iipundi yo kala omutumba, iitafula, oombete dhokulala, omiyelo noyindji yilimo oyaza owala miinima yopaushitwe.

Oohi dhoka hadhi ithamwa kutya oombishi, oohi dhimwe oompu okumuna nohadhi koko tadhi endelele. Miikunino yimwe aanafaalama oha kala yena oohi dhithike pomalutu gawo, nandhimwe oondeka dhithike pomaako gawo.

Eyopalo lyeshito ewanawa ngiini? Meshito omuna iinima oyindji ashike iinima yimwe oya simana uunene ngaashi omuti. Momuti ohamuzi omambo gokulesha, momuti ohamuzi omiti dhokupanga, momuti ohamutuzile wo oombete dhetu dhokulala.

Ombuga ehala limwe enjumitji noonkondo. Mombuga kamuna omiti mo ihamu vulu okuningwa omapya mo ihamu vulu okukunwa ikunwamo oshoka kamuna evi ewanawa. Ombuga oyina owala ombepo tayi pepe nombembo oyindji tayi fundula omavi.

Uuna efundja lya ningi olindji miitopolwa yokonooli, omeya oha geende nduno taga kunguluka giihanena oondolopa adhihe. Omeya ngaka ohaga yono po omagumbo, noosikola ohadhi pata, noyamwe ihaya mono ethimbo lyokuya kiipangelo, molwaashoka kaku na kutya otaya piti peni.

Aanafalama yoohi oyena uundombe wawo momagumbo. Uundombe mboka ka wushi oondombe dho paushitwe, ashike oye wu ninga yo yene ya kolonga no samende e taya tulamo omeya. Uuna oohi nee dha koko , ohaya ithana aashiinda yawo ye ya kwathele oku kwata oohi dhika.

Aanafaalama yoohi oyendji , oyena uutenditho wopashinanena mboka haya longitha opo yamete uule woohi dhawo. Aanafaalama mbaka ohaya vulu okukokeka oohi dhikale nande okuli dhithike puule weyako lyomuntu.

Shimbungu oshinamwenyo shimwe oshikumithi noonkondo. Oshimbungu oshimbanda kashina oonkondo dhoku dhipaga oshinamwenyo ando shi lye. Ohashi tegelele owala oonkoshi ngele nomatotongwe ga dhipaga go taga li po shoka sha thigwapo. Oshimbungu oshikumithi.

Ombuga ohayi kala yina omamanya, nevi lyamo, halyo naanaa lyokumena iimeno molwaashoka kalina uuhoho auhe wapumbiwa opo oshimeno shimene . Ombuga ihayi mono naanaa omuloka gwagwana niimeno yomombuga oyindji ihayi kala yina omafo.

Iitipolwa yokErongo moNamibia oyindji oya tya omakulumanya noondundu, nuuna to zi nande omoshiwalongo wuuka koMbaye oto kala wa fuuka keyopalo lyeshito molwaashoka oondundu ohadhi kala tadhi monika nawa.

Aanafaalama oyendji ohaya ningi oofoola momapya gawo. Oofoola dhika ohadhi ya kwathele opo ya vule okukala taya piti pokati kiimpungu noyavule okukonakona nawa iikunomwa yawo. Oofoola ohaye dhi ninginduno dhilyaathane owala okanano okashona kokule.

Ombuga oyina owala omiti omishona iha yimene naana omiti odhindji molwashoka omuloka ngu hagu kala mo, omushona unene ita gu vulu okumeneka omiti nevi lyagwo inali kola unene nokumena omindhi omileka.

Oohi otadhi vulu okumunwa nande ka pu na ondombe. Shampa owala wu na oothayila dha kola , todhi mangele kumwe e to tula mo omeya. To tula mo oohi dhoye, shampa owala hodhi pele mo okulya oshi li owala nawa.

Komahala hoka haku kala ku na omeya, aanafaalama ohaya toto omikalo odhindji dhoku inyudha. Ngaashi uuwato, oshowo uuwato wokuhumbata aantu nenge uuwato wokuninga omathigathano, moka omuntu ta vulu okulonda e ta inyanyudha manga e li momeya.

Aanafalama yoohi oyendji ohaya mono oshimaliwa okupitila moohi uuna ya kwata oohi momeya ye kedhi landithe komatala, dhimwe ohaye dhi kukutike e taye dhi landitha dha kukuta. Oonkwawo ohaye dhi li po naakwanegumbo lyawo .

Aanafaalama yoohi oyendji kaye na lela oondombe, onkene oya tunga uundama momagumbo gawo moka haya tula omeya ethimbo nethimbo opo oohi dhawo dhi vule okukoka. Oohi ndhika ohaye kedhilanditha, dhimwe ohadhi liwa po kaakwanegumbo lyawo.

Omahala ogendji goku talelapo kaa geli lela mokati kaantu moka muna ekudhilo, ogeli gi ikalekwa kokule nondoolopa kokule nomakulunguto. Shika oha shi ningi oshiwanawa kwaamboka ta yeya okuga talela po molwaaahoka oye hole kukala meyimweneneno.

Ombuga ehala limwe lya mbwalangandja noonkondo. Mombuga ita mu vulu oku tungwa omagumbo, mombuga ita mu vulu oku tsikwa nenge oku ningwa omapya molwa shoka ombepo ndjoka hayi pepe mombuga ohayi kala odhigu nomvula ndjoka hayi loko mombuga oshonashona.

Aanafalama yamwe inaya pumbwa oku mona iihuna moku lima momapya, opo ya mone mo iilikolomwa yawo. Shampa owala wuna ehala mpoka to vulu oku ninga etala, e to kongo omikalo dhoka to longitha dho pashinanena opo wu meneke iikunwamo yoye, oshili owala nawa.

Talela po endiki lyokusila iinamwenyo oshimpwuyu. Oto adha kombinga yimwe okuna iinamwenyo, ko kombinga yimwe okuna iikunwamo nenge tutye iiyimati nenge iimeno ya tulwa moothayila.

Aanafaalama oyendji oye ya po nomukalo omupe gwokukuna omiti nenge gwokukuna iiyimati, shika oha shi ningwa taya tsike omuti mokashako e tagu kala tagu konakonwa keshina sigo gwatula ko.

Omwiidhi, omwiidhi oshinima shimwe sha simana noonkondo. Ohagu liwa kiinamwenyo, kiiyamakuti. Omwiidhi ohagu longithwa okutema omulilo. Omwiidhi ohagu kumbu nenge hagu ningi oondunda dhokulala.

Oshimbungu oshinamwenyo oshiwanawa oku tala. Sho shene oshomezimo lyoombwa, ashike ohashi li owala onyama. Shimbungu ngele owa adha ta li omwiidhi shapo oti i laya a hala akungeko shoka a lya oshiwinayi.

Omukulofuta gwefuta lyaNamibia unene tuu koshitopolwa shaMbaye olimwe lyomefuta lya simana muuyuni molwashoka okuna owala omafuta omashona muuyuni ngoka gatsakanena nevi. Huka , aatalelipo ohayeya nduno okulitala.

Omambakumbaku muuyuni wongaashingeyi ohaga longithwa okuteya iikunwamo. Omambakumbaku gamwe ogena omashina haga kogekwa kiitayi yomisaati nenge yomiti ndhoka dhina iiyimati etaga shiki iitayi iiyimati etayi gwile metemba.

Oolabola dhoku meneka iikulya ohadhi kala dhina omashina ngoka taga konaakona ngele oombuto tadhi tsapuka nenge tashi ningi iimeno. Uumeno mbuka ohawu katukwa nduno mevi wo tawu koko, wo tawu likolwa ethimbo ngele lya a dha.

Oofabulika dhiikulya yopashinanena odhina omashina ngoka haga vulu okukuna iikunomwa. Oofabulika ndhika olundji ohadhi longo owala niinima mbyoka hayi kunwa mepya nenge iikunomwa yomepya.

Ino mana po ethimbo to tsu ombunda moshilwa. Dhengela mbakumbaku e li popepi nangoye ye e ku limine epya lyoye muule wethimbo efupi. Ngaashingeyi omambakumbaku ihaga kotha lela ondilo oku ithana.

Uuna omvula yaloko, noondombe dhu udha niishana, shono ohashi eta efundja. Omeya ohaga kunguluka nduno okuza koshitopolwa shontumba gu uka koshitopolwa oshikwawo, taga kungululapo omapya, omagumbo, omatungo, nosho tuu.

Oshimeno shetama ohashi tula ko tango iitayi. Miitayi moka omo ihe tamu tsapuka ongala nongala otayi ningi oshiyimati. Oshiyimati shetama ohashi ningi okangonga sigo otashi koko tashi ningi ongonga onene e tashi tiligana shi vule okuliwa.

Aanafaalama mboka haa konakona omiti oye na omatala omanene moka haa tula omaludhi giiyimati nenge giimeno, opo ya vule oku yi konakona nawa. Iimeno mbika ohayi kala mpoka tayi talika kokukoka kwayo nokokunwa omeya gayo.

Talelapo nduno ehala li na omamanya nenge ehala lyomombuga wu fuuke nowu mone nkene eshito li li. Eshito ekumithi noonkondo. Momahala gamwe gomamanya oto hala kutya oga pakelwa po komuntu ashike eshito lyowala.

Omiti odha simana uunene, momiti ohatu monomo omizile dhokukala omutumba. Omiti ohadhi tulako iiyimati mbyoka hatu vulu okulya. Omiti ohadhi vulu okukekwapo eeta muzi iikuni.

Omahala gamwe goku talelapo oma wanawa noonkondo unene tuu ngoka ge li kiitopolwa yo ko munkulofuta hoka kuna evi ewanawa. Omunkulofuta gumwe oto adha guna evi gumwe ogu na omamanya, shika ta shi ku ulukile kutya mefuta muka omuna omamanya ogendji.

Oondundu odhindji kadhi na nana omiti omile, molwaashoka mudho kamu na evi tali vulu okutsama omidhi dhoku kaleka po omiti, ashike omvula ngele oya loko uumuti uushona mboka wuli koondundu oha wu kala waziza notawu monika nawa.

Landa embakumbaku lyoye wu kale to helele epya lyoye. Omapya ihaga longwa we koonyala, ashike aantu ohaya longitha omambakumbaku, molwashoka embakumbaku ihali mana po ethimbo lya fa aantu, lyo ohali endelele.

Ombuga ehala ndyoka ekumithi, oshoka ombinga yimwe yombuga oya tya oondundu nombinga yimwe kayi na ootu nande omiti nando osha . Mombuga ihamu lokwa naana uunene nomiti dha mo ihadhi kala lela omile.

Miikunino oyindji iikwamboga, aanafalama oye hole okukosha nawa iikunomwa ya wo uuna yeyi likola e taye yi pakele momapakete moka taye ke yi landithila moosikola dha yooloka nodha yooloka.

Nando kuna oshikuku sho ku tula oondjuhwa oto vulu okudhi tula mehala lyaandjuka, moka tadhi vulu okukala tadhi petaapeta tadhi li uupuka ngoye todhi tulile po ngaa iikulya nomeya.

Oosino iinamwenyo yomombuga. Oosino odhina ooniga oonde dhatala mombanda, no hadhi tondoka ondapo yoshidhudhu. Osino oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yanika oshiponga, oshoka ngele oyeku totele itayi kala inaayi kutsa.

Uuna wa hala oku fudhapo na owu wete wa loloka nenge wu wete omadhiladhilo goye itaa ga longo nawa, inda kehala lyoku talelapo ndoka lyi li kokule naantu no nomaweelelo. Komahala huka ihaku kala lela aantu oyendji ko ohaku kala kwa mwena nawa.

Oohi oombwaanawa noompu kumuna molwaashoka ohadhi vulu okulongelwa okandama ngele odha tulwa mo mokandama etadhi tulilwa mo omeya, odhili nawa ngaaka. Oohi ohadhi zi woo oshimaliwa.

Omahala ogendji gomatalelopo ogeli kokule naantu, ohaga kala geli moondundu nenge moofaalama kokule nomakudhilo osho wo nomainyengo gaakwashigwana. Shika ohashi ningwa opo aatalelelipo ya vululukwe nombili yo ya thuwe pwaahena omapiyaganeko.

Eshito otali ku kumitha noonkondo. Mokati nomomamanya ngoka kaagena nande evi lyasha omo ngaa to adha mwa mena omiti nomwiidhi pokati kago. Omuntu oho ipula ihe kutya ano shika osha ningwa ngiini.

Iilumbu yokondje yiilongo niilongo ohayi mbomboloka ano tayizi hoka tayiya moNamibia tayiya okukatala nkene eshito lyo moNamibia lyo opala. ohayeya taya londo koondundu taya talelepo omahala mpoka ihapu endiwa taya konaakona noya kumwa .

Omahala gamwe go kutalelapo keli naanaa mokati kaantu ,ashike ogeli momakuti moka kaamuna nando omakudhilo gasha.

Oonyanga oontiligane odho shimwe shomiinima shoka sha lilwe ohukula pakapo moNamibia pethimbo lyomukithi goCorona. Onyanga aniwa ombwanawa uuna wuna eshikisha. Ohayi panga omukolo yo oyina ovitamine C.

Aanafaalama oyendji yoohi ohaya kutha omambamba ga tsuwa oombululu, opo ya vule okukwata oohi dhawo. Omambamba ngaka ihaga kala lela ge na oombululu oonshona , ohaga kala ge na oombululu oonene. Oge na ashike oombululu dhi li pokati ga ningila kutya uuna oohi dha yi mo omeya otaga vulu okuza mo.

Eyopalo lyombuga yaNamibia ekumithi oshoka kamu na omiti, omagumbo nosho wo omalukalwa kombiga yimwe oku na omamanya.

Ngele owuna ondombe yili popepi negumbo lyoye, onawa wuyi dhikile iiti ye yi kundukitha wa ningila kutya kapuna ngoka tayi mo. Kiiti huka ohaku kogekwa nduno odhalate yoshipe ndjoka ya ningila aayugi naayaki yoohi moondombe dhaantu kaaya ye mo.

Omahala ogendji gokutalela po oge li momakuti moka kaamu na nando omakudhilo ga sha, mo omwa mwena ihamu endwa naanaa kaantu. Omahala ngaka oge holike kaantu yokondje yiilongo.

Uunafaalama woohi oshinima shimwe oshiwanawa sho ihashi pula oonkondo odhindji. Oto vulu owala okukutha nenge okulanda endoloma enene eto tula mo omeya shampa owala ho pele mo oohi dhoye iikulya otadhi kala mo owala.

Embungu oshinamwenyo shimwe sha kotoka. Omambungu ohaga monika owala mombuga nongele oweli mono lye ya pokati kaantu shapo olya kana nenge lye ya po ngaa epuko. Embungu ohali li onyama, uupuka nosho woo iiyamakuti iikwawo.

Uudhila wonkowankowa ohawu monika moNamibia ,mbuka ohatu wu iithana tatu tii uunkowankowa wuumpando uutiligane. Uudhila mboka uuwanawa okutala ,ohawu ende wuli moongundu na owewadha poima oto hala okutya owa tulwa po komuntu.

Uuna omeya gomokandombe koohi ga kaka, mwene gwofaalama nenge mwene gwondombe ndjoka oha kutha nduno okanete e te ga kutha ko, e te ga ekelehi. Omakako ngoka omazizi haga kala ko ohaga imbi etango lyi toshe momeya.

Oohotela dhokutalela po odhindji ohadhi kala dhili momahala gii kalekelwa, dho odha tungwa niinima yopashinanena, oohotela ohadhi kala dhatya omasipili omanene ,iipeleki omathimbo gamwe oyaningwa nomwiidhi nenge niiti.

Omukalo omupe goku meneka iimeno, ogo ku tunga nenge goku tula iimeno momeya mbyoka hayi vulu ku mena. Nuuna ya koka oto vulu oku yi kuthamo e to keyi tsika mevi. Omukalo nguka omupu nogo pa shinanena.

Aanafalama oyendji ohaya kunu iikwamboga, molwaashoka ihayi kala po okukoka. Iikwamboga ihayi pumbwa esiloshimpwiyu olindji, shampa owala mevi ewanawa, hayi tekelwa kehe ethimbo, noyili hayi mono oonte dhetango dhagwana.

Aanafalama ngele ya kwata oohi, oye hole okudhi kwatela moonete, shika ohashi ningi oshipu, opo ya vule oku kuthamo oohi dhoka dha koka, taya thigimo uuhi mboka uushona, etaye wu shunitha mondombe.

Moondundu omuna uushitwe wayooloka. Moondundu kamuna nana omiti odhindji ashike otovulu oku adhamo uumeno uufupi mboka watetela owala nande opoompando dhomuntu. Moondundu ihamu mono lela omuloka ogundji onkene itamu vulu okuningwa omapya.

Muuyuni wa paife, ehumo komeho olya etelela iinima oyindji. Opuna uushina woku kuna, okashina koku kuna, ohaka tulwa owala ombuto, ko otaka tulwa mevi, taka uundulwa, nga kashona, ko otaka tameke oku kuna.

Uuna omvula yaloka, oondundu ohadhi kala tadhi monika nawa. Shashi uumeno mboka wuli miitopolwa yi na oondundu oha wu kala waziza, nomuntu ngele ngele wu li ko kule to tala koondundu oha ku kala kwa ziziyala nawa, wahala ando oko to yi wuka kale.

Talela po ehala lyomayinyanyudho nenge lyokuvululukila li li popepi nangoye. Mehala muka oto kala mo wu uvite ombili, molwashoka ka li li popepi nomakudhilo nuuna to vululukwa kapu na ngoka teya e ku piyaganeke.

Ombuga yaNamibia, uunene tuu ndjoka yina oondeyina, ohayibkala onkumuthi no kutala molwashkka oondeyina ohadhi igonyo, nenge tadhi kala gatya omavi geli molupe to hala kutya odha thaanekwa komuntu, ashike eshito lyo wala.

Iikunino oyindji oyina iimeno yayooloka. Iimeno yimwe ohayi tulako iiyimati ee tayi liwa. Iimeno yimwe oyoku opaleka omagumbo, moombelewa nomoohotela yimwe ohayi kala yasha oongala nayimwe kayishi iituliko yoongala.

Uuna omvula yaloka, omahala ngoka gena oondundu, ohaga kala taga monika nawa. Molwaashoka uumuti nuumeno uushona mboka wulu koondundu, ohawu kala waziza nawa. Nomuntu te ende po, ota hala kutya, ye ota thuwa po manga mpoka.

Oohi oompu okumunwa molwaashoka ohadhi tula owala mokandombe moka hadhi pelwamo iikulya. Ethimbo ngele lyathikana lyokuyuulamo, ohadhi netwamo kongundu yaantu.

Uuna omvula ya loko piishiindalongo yaNamibia omeya ohaga kala ogendji noonkondo nohaga kunguluka owala guuka moNamibia shika ohatu shiithana efundja. Uuna efundja lya thiki moNamibia ohali yonagula po omagumbo noosikola.

Evi enene moNamibia olya tya uundundu nenge lyili mombuga. Shika osha eta aantu yamwe yaka tunge omagumbo gawo kombanda yomamanya nenge kombanda yoondundu.

Omahala ogendji gokutalela po oge li kokule naantu kaapu na nando omakuyunguto gasha. Gamwe oge li momakuti, gamwe oge li moondundu nagamwe oge li mombuga yowala. Uuna to ka talela po ongoye owala to hogolola kutya owa hala okukala kehala lini po.

Oondundu odhindji kadhina nana omiti molwashoka mudho kamuna evi moka hamuvulu okumena iimeno omuna owala omamanya ashike oto vulu wo oku adhamo uumwidhi mboka uushona mboka wamena ashike ihawu Kalamazoo ethimbo eleka ohawu sipo owala.

Omahala gokutalalepo oga opalekwa niinima oyindji. Ogena iipundi yahongwa miiti, oombete dhokulala, iitafula, omakende, noshowo iipeleki yawo.

Osino oshimwe shomiinamwenyo iiwanawa okutala yo oya simana moNamibia. Ngele oho simonona noku konakona nawa oto mono kutya iimaliwa yaNamibia oyi na omathano goosino. Osino oyi li shimwe shomiinamwenyo mbyoka yi li oshilimbo shaNamibia.

Uushina woku heya omwiidhi oha wu limi po mowiidhi etawu gu pakele nenge ta wu gu kombopo mpoka guli uushina mbuka kawushi lela uunene uushonashona nohawu vulu oku hingwa koonyala.

Ngele ku na ehala lyokutula oohi dhoye, nenge ondombe yopaunshitwe, oto vulu okulanda ondoloma. Oondoloma ndhoka hadhi longithwa okuyoga. Todhi tula omeya, e to tula mo oohi dhoye.

Shampa wu wete wa loloka wa vulwa aantu, konga ehala lyokutalela po lyi li kokule nomayogelelo e to ka vululukwa po. Omahala ogendji ge li ngeyi moNamibia ohaga adhika moofaalama moka to vulu okuya, e to ka vululukwa po nombili.

Omahala goku talela po ogena omatala goku vululukilwa. Omatala ngaka gamwe ohaga kala geli momizile, gamwe ogeli owala powala. Ashike ngoka geli momizile ohaga kala ga talala nawa, molwaashoka momuzile ohamu kala muna okambepo taka pepe nawa

Ompanda osho shimwe shomiinamwenyo ya gamenwa moNamibia. Eyego lyompanda olina ongushu yivulithe pomiliyona yimwe, nongele omuntu owa adhika ulina, oto mangwa koveta molwaashoka inatu pitikwa okukala tuna omayego goompanda.

Mokati komamanya ogendji omo wo muna oma tondoko gomeya ogendji kushiwo nengele oga ningwapo kaantu nenge eshi to owala ashike oto kala wa kumwa uuna toshitala.

Ekondombolo oli na oshilonga oshinene moshikuku shoondjuhwa, oshoka omakondombolo ogo haga londo oonkadhindjuhwa, opo dhivule okuvala omayi. Ekondombolo ohali igi wo, opo li pendule aakwanegumbo.

Omakondombolo oondjuhwa dhimwe dha simana moku muna oondjuhwa molwaashoka opo ondjuhwa onkiintu yi vale oya pumbwa okukala pamwe nekondombolo, shika ohashi eta nduno omayi ga ninge ogendji nuuyuhwena wu ninge owundji.

Aanafaalama oyendji unene tuu mboka ye li miilongo yi na ombepo hayi pepe nomvula ya nika oshiponga ohaya gamene iikunomwa yawo noothayila. Ohaya kunu nduno oofola dhawo taya tula ko oothayila kombanda.

Ombuga kamuna naana omiti odhindji nomiti dhoka dhili mo ihadhi mene dhininge omile molwaashoka mombuga kamuna omuloka gwagwana onkee ihamu kala omeya ogendji.

Aanafaalaama yoohi ihaya longo lela nuudhigu ngele otashi ya pokusila oohi dhawo oshimpwiyu. Ohaye dhi pele mo iikulya momeya, taya opaleke kombanda yoondombe nuuna dha koko ohaya ithana owala aashinda ye ya kwathela okudhi yula mo momeya.

Okashina koku longa okashina kamwe okawanawa molwaashoka ohaka kuthapo omwiidhi pomakota giilya. Okashina haka okena omayego omanene noga tsa. Ihaka pumbwa oku nanwa koongombe, ashike omuntu owala teka longitha.

Omatama oshimwe shomiikwamboga mbyoka iipu okukuna nokusila oshimpwiyu. Omatama ohaga mene kehe mpoka go ohaga vulu okumena e taga itangele kiiti. Ngele owahala omatama goye gakoke nawa gadhikila iiti.

Aanafaalama yoohi oyena po omukalo omwaanawa gokulanditha oohi dhawo kuyakwawo mboka ya hala ya kamune oohi. Ohaya kutha uufwagafwaga uushona taya tula mo omeya e taya tula mo oohi dhayalulwa e taye dhilanditha kwaamboka ya hala ya ka tule moondombe dhawo.

Ondjuhwa oshimwe sho miinamwenyo iipu mokusilwa oshimpwiyu, shampa wala wuna ehala mpoka todhi tula, etokala todhi tulilemo iikulya nomeya, oondjuhwa oha dhizi onyama yokulya, omayi natango otovulu oku dhilanditha wiimonenemo oshimaliwa.

Ombuga oya mbwalangandja noonkondo, nemweno lyomombuga otali hala oku ku kumitha. Kamuna omaweelelo ogendji kakele kombepo ndjoka tayi pepe, ngele owu uvusha shapo elilagano lyokaandje.

Aanafaalama yongashingeyi ihaya longitha we oonyala nenge tu tye oonani okupulula omapya gawo. Ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga tulwa omayego ga yooloka. Omayego gamwe ogo kukuna, omayego gamwe ogo kuteya nomayego gamwe ogo kupulula omapya.

Aanafaalama yokumuna oondjuhwa ohaya tula oondjuhwa dhawo momatala omanene moka haya tula uulamba wokuminikila opo oondjuhwa dhi kale dhili momundjene nokonima yokathimbo uule womasiku gatatu gane oondjuhwa ohadhi adhika dha koka.

Aanafalama oyendji yoohi ohaya longitha omikalo odhindji dhokukalekapo oondombe dhawo dhoohi. Ohaya tile mo omeya omape kehe komwedhi, ohaya yogo mo moondombe dhawo oshowo ohaya tula mo iikulya, opo oohi dhi koke.

Omahala ogendji go ku talela po ogena omiti dhomizile, moka aatalelipo taya vulu oku gondja no ku uhala ya lala. Omahala ngaka ogendji ka geli unene mokati kaantu oge li kokule gi ikalekelwa.

Muuyuuni wopaife aakonakoni yiikulya ohaya meneke tango iikunomwa moolabola moka taya ningi omasiku taye yi konaakona e taya tala kutya otayi vulu okukoka shi thike peni nokonima opo nduno taye ke yi tsika mevi yi vule okumena yi mene yi ningi iimeno iinene.

Omahala gokutalelapo ngoka ga palamena omilonga ohaga kala taga monika nawa molwashoka oga tala momeya moka mu na uunshitwe owundji, oongandu, oohi oshowo uundjambameya.

Aanafaalama yomuuyuuni wopaife oya zako, molwaashoka kehe gumwe oku na embakumbaku. Embakumbaku hali kwathele okulonga epya muule woowili oofupi shika ohashi hupitha iimaliwa oshowo oonkondo.

Oohi oonene ndhoka dhomuushitwe dhiinamwenyo yomomeya ohadhi vulu okulya nande omuntu. Oohi ndhika ihadhi kala dhi li momeya ngoka ge li po pepi nomagumbo ashike ohadhi kala muule wefuta moka hamu ende owala oombautu.

Omatama oshimwe sho miikwamboga. Oshikwamboga she tama oshi hole oku tulako nenge oku tiligana uuna sha kogekwa koshiti. Shika ohashi eta opo shi tiligane mbala meendelelo.

Aanafaalama oyendji oya ningi iikunino moka ya tula oopaipi dha yalalala dha lamba oofola, oopaipi ndhika ohadhi kala nduno dha tulwa komunino omunene ngoka gwatya omeya opo dhi vule okutekela iimeno.

Moshinanena nenge momasiku gopaife aantu ihaya limi we omwiidhi noonyala ashike ohaya longitha uushina wopashinanena. Okashina haka ohaka heya omwiidhi takegu pakele muungonga ko takegu kaleke kokule.

Omukalo gumwe gwokutekela iimeno ngaashi iikapa okutila omeya moofoola .Oofola ohadhi ningwa oonde dho odhu uka mevi nelalakano kutya omeya ngele oga tulwamo otaga talama e taga kalamo ethimbo.

Aanafaalama yoohi oyena omukalo omupe goku kuthamo oohi moondombe. Ohaya longitha okanete ka hondjelwa koshiti sha kogekwa koshiti oshileka opo nduno oshiti shono ohashi tulwa momeya yo taya netemo oohi dhoka ya hala.

Oondombe dhoohi ohadhi kala dha kaka dhatya omaima omazizi ga tungila kombanda yomeya. Omakumbatha ngoka omazizi gomomeya oha kuthwako nee noonete opo etango li wape oku fika mondombe.

Embakumbaku eshina ndyoka hali limi nenge hali pulula omapya meendelelo. Pehala lyoku etha uunona wuye mepya wuka ninge mo oowili omulongo, omukuluntu oho kutha owala kashona hoka wuna e to dhengele mbakumbaku eye a longe po iilonga mbyoka meendelelo.

Uuna toka talelapo pehala nenge koshikunino shiinamwenyo inweendako nale, onawa wu kale wa kotoka, kala mosheenditho inozamo ngoye to pwilikine komuhingi nenge komuwiliki gweni molwaashoka momahala gokutalelapo ogendji ohamukala mu na iinamwenyo mbyoka tayi vulu okukumonitha oshiponga.

Aanafaalama oyendji ohaya tula oothaila muumukanka mboka ya tunga yoyene. Mokathaila muka ohamu tulwa nduno omeya, e tamu tulwa oohi. Oohi ndhika ohadhi kala tadhi pelwa mo iikulya nuuna dha koko ohadhi kwatwa mo.

Aanafaalama yopaunamapya oyendji mboka haya kunu noku tsika omatama, oye hole oku mangela omatama gawo kiiti. Ya ningila kutya oshimeno shetama ohashi dhiingoloka owala oshiti, sho otashi tameke oku tulako iiyimati.

Ngele owu na okandombe koohi, ito longo nuudhigu oku pa oohi dhoye oshikulya, nenge iikulya, molwashoka oohi ohadhi vulu okulya nande iilya yooyene yomahangu, todhi tulile mo mondombe, e tadhi li.

Iikwamboga ngaashi oomboga, oombwanawa okumeneka, molwashoka ihadhi kala po okukoka, dho ohadhi kala dhi na omuhoka omutoye. Omboga shampa we yi tetele po, nenge we yi tula ngaa monyama ito zi mo.

Aanafaalama yoohi ohaya kutha nduno omandini moka taya tula oohi taye dhi kutha mondome yimwe, yedhi ukitha mondombe onkwawo, shika ohashi kala oshipu opo aanafaalama ayehe ya topolelathane yavule okukala taya munu oohi.

Uuyuni sho wa putuka nomashina ogendji ga longwa gokukwathela momapya nenge paunafalama, okuna eshina epe lyokutekela iimeno. Eshina ndika oli li nduno kombanda yiitenda, hali zi ombinga yimwe tali idhenge ombinga onkwawo.

Oondjamba oshinmwenyo shimwe oshiwaanawa oku tala noonkondo. Ondhamaba oyihole okukala po pepi nii namwenyo yikwawo nenge nuu nimwena yawo. Ondjamba kayi hole okushindwa ngele oweyi hindi otayi kala inaku lingela uukwapindi.

Omahala ogendji gokutalalepo ogeli moondundu, moka muna uushintwe owundji. Momahala moka ohamu adhika iinima yopaushintwe ngaashi, omiti nosho tuu.

Omunkulofuta gwefuta lya Namibia kombinga yimwe ogwa tya omamanya, nokombinga yimwe oguna evi. Shika otashi ku ulikile kutya uumanya mboka hawu kala komunkulofuta gwefura owa zi mefuta, wa kungululwamo komeya.

Ngele owa hala oku mona nkene ehumokomeho lyeya, talela po endiki ndoka hali konakona nkene iikulya hayi kunwa moNamibia, wu mone nkene omashina gopashinanena taga sile oshimpwiyu iimeno.

Onkandanga okanamwenyo kamwe okashona, ko okafupi. Yamwe ohaye ki ithana taati Mbulu yaMukete. Nkandanga ngele okweku kwata iteku etha, nongele owayi pokuma eto adha akutha ko ombepo oto hala okuza po to tondoka.

Omahala gokutalelwapo ogendji oga hongwa miinima yaza meshito owala ngaashi omuti. Omuti ohagu zi iipundi yoku kuutumba , oombete dhokulala, iitaafula, oosikopa , omasipili nenge oolama dhomasipili. omuti ogwa simana.

Iilumbu oyihole oku talelapo iilngo niilongo. Oyihole okuya koNamibia yikatale eopalo lyeshito .oto adha nduno tayi londo koondundu oonene tayi taakana omafuta nomilongo tayi tala nkene eshito lyo opala.

Omahala gokutalela po omawanawa ngiini! Omu na oombete dha yalwa nawa, iitaafula yokwa kola, iipundi ino hala nokukala ko omutumba shaashi owe yi tila yo oyondilo.

Uuna ethimbo lyokuteya lya thikana aakulukadhi ohaya kutha oontungwa nenge iiyaha e taya yi momapya. Ohaya tameke nduno taya ndjikike iilya kooha dhoshiyaha nenge kontungwa opo nawa ya tule iilya pokati.

Omashina ogendji gokuteya ohaga yeya iikunomwa taga tula meshina ekwawo, ngaashi edhina lyoteya omapungu ohali heya nale omapungu lyuukitha owala meshina.

Mombuga kamu na nande omiti dha sha, ombuga oya mbwalangandja owala. Ihamu vulu oku tungwa omagumbo molwa shoka itamu mene omwiidhi ogu ndji, nomahala gamwe gombuga oha ga kala nombepo odhigu ndjoka tayi vulu oku pitulapo omagumbo.

Opo wu tekele iimeno yoye meendelelo, kogeka owala uumunino uushona komunino omunene. Uumunino uushona wu yalaleka nduno kombanda yoofoola hoka wa kuna iikunomwa yoye, shika ohashi endelele okutekela, ihapu kalwa nande.

Ehumokomeho sho lyeya, aanafaalama paife ihaya kunu we oombuto momapya ashike ohaya kunu muupoto uushona. Oombuto dhika hadhi kunwa muupoto ohadhi kala tadhi konaakonwa komashina ethimbo nethimbo, nuuna dha koko ohadhi kuthwa mo e tadhi ka tsikwa mevi.

Ondjuhwa ompu okumonwa ,molwaashoka ohadhi pumbwa esiloshimpwiyu olwindji. Ongele owala todhi tula pehala mpoka tovulu okudhi pelapo omeya niikulya ngweye todhi kaleke kokule niiyamakuti mbyoka tayi vulu okudhilyapo ngaashi oongandanga noohaluni.

Aanafaalama yokumuna oohi ohaya si oshimpwiyu aluhe ya pe oohi dhawo iikulya. Oohi dhimwe oya tula moondombe naamboka kaayena oondombe oya ninga oothayila yedhi dhikila iiti dhili koongudhi e taya tula mo oohi.

Uuwanawa woku kala komahala hoka kuna oondundu otovulu okulonda kodundu eto tala pevi ,ngele owatala pevi otomono kehe shimwe shoka tashi inyenge. Otovulu okukala mwaholama nande omuntu etomono kutya ota ningi shike pevi.

Muuyuuni wopaife iimeno ihayi siwe ketango nenge tutye otuna omaludhi giimeno mbyoka hayi vulu okukala metango nenge yili momatala, yimwe ohayi kunwa nokuli metala sigo tayi koko e tayi tulako iiyimati.

Aanafaalama yoohi oyendji kaye hole naanaa momahala gawo tamu kala mwa kaka. Ohaya kutha uunete etaya opalekeko oonguyo ndhoka hadhi kala dhili kombanda yomeya dha ninga omakako. Shika ohashi eta opo oohi dhi koke nawa uuna dhili momeya.

Uuna omahala gokondundu gamona omuloka omuwanawa imeno niinamwenyo mbyoka yili momukundukidhwa ohayi kala yanyanukwa unene tuu imeno oshoka ohayi kala yaziza nawa noyimwe ohayi tulako iiyimati.

Omamanya oga simana go oge na ongushu. Momamanya oto vulu oku adha mo oshingoli nenge okawe nenge omamanya to vulu oku adha ngoka omawanawa to vulu wu ke ga landithe wu mone mo oshimaliwa.

Aanafaalama muyuni wopaife oya tembuka po poku kuna owala iilya. Yamwe oya ya miikwamboga, omatama, unawamundesha, oonyanga, iihakautu, iikapa nosho tuu.

Uuna oohi dhili momeya ihaadhi silwa oshimpwiyu, omeya ohaga kwatwa kekako. Ekako ndika, ohali ningi ekumbatha ezizi, lya ningwa komakako ngoka geli kohi yomeya. Shika ohashi eta oonte dhetango, kaadhi pite nawa dhiye momeya.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omukalo omupe gwokutekela, ya tula okashina kokutekela komunino ngoka omunene gu na omeya, ko oke li ko nduno haka shaminine taka dhingoloka oombinga adhihe

Uunafaalama woohi oshinima shimwe oshipu noonkondo. Oto pumbwa owala okuninga edhiya, eto tula mo omeya medhiya lyoye noohi ndhoka tadhi kala mo, eto tula mo owala iikulya iishona.

Natu talele po endiki lyoku konakona iikulya moNamibia. Ino kala inoo talela po ootenda dhawo moka ya kuna iikwamboga ya yooloka. Oto fuuka, shaashi omatama omo toga adha, oonyanga noomboga dha yooloka.

Mokumuna oohi, omunafaalama oto tseya omaludhi goohi, unene tuu oohi ndhoka dha za moshilongo shaChina, ohadhi kala omaludhi. Dhimwe oontiligane, dhimwe odhi li molwaala olulemune, noonkwawo ohadhi kala oontokele.

Okadhila kehwiyu oka namwenyo kamwe oka limbiliki noonkondo, omahwiyu ihaga monika naana omutenya ashike muusiku omo ge hole okutuka molwashoka uusiku omo haga kala ge weteko nawa. Omahwiyu oha ga valele momiti go oha gali oombuku.

Iimeno yimwe inayi pumbwa oonte dhetango odhindji. Onkene aanafaalama oyeyapo nomukalo omupe goku yitula mootenda moka haye yikonakona ethimbo nethimbo. Shika ohashi kala oshiwanawa, oshoka iimeno ohayi mene tayi endelele.

Omambakumbaku omashina ngoka haga longithwa miinima oyindji . Muuyuni wopaife otu na omambakumbaku gokuhelela, gokupulula, gokukuna oshowo gokuteya.

Eshina lyokuteya omwiidhi ngoka hagu nungi oomboloto, eshina limwe ekumithi, iilya yomwiidhi ngoka ohayi shikwa ko uuna yayi meshina ndee tayi ningwa nduno nawa, tayi opalekwa yi ka tsuwe keshina yi ninge uusila wokuninga oomboloto.

Aanafaalama yomatana ohaya dhikile omatama gawo uutala , etayega mangele komakota giiti opo gakoke galambaalala iiti , nokonima omatama ngaka ohaga endelele etaga tameke okutulako.

Omambakumbaku gopashinanena omawanawa molwashoka oge li omaludhi. Otu na embakumbaku lyokulima, embekumbaku lyokuteya, embakumbaku lyokuhelela nembakumbaku lyokukuna. Ngele owa kala wu na embakumbaku lyoye ongoye omunelago.

Omukalo goku tekela gumwe omupe gweya ko, ogo ngoka aanafaalama haya landa uupayipi(ominino) odhindji. Ominino dhika ohadhi kogekwa komunino omunene, mo tamu zi uunyapi owundji wa yalalala noofola tawu tekele oofola.

Ehumokomeho sho lye ya niinima oye ya oyindji. Ngaashingeyi opu na okashina kokupulula okashona ke vulithe sho to pula noonani nenge noondoongi. Okashina haka ohaka tulwa owala omahooli ngoye oto undula, inaka pumbwa okunanwa koshinamwenyo.

Moohotela omo opalekwa niinima oyindji yopaunshitwe ngaashi oombete dhomoohotela odha hongwa momiti, iipundi yomoohotela, iitaafula, omakende, omasipili niinima yoku opaleka mehala mukale tamu monika nawa, oya za meshito lyowala.

Aanafaalama oyendji yoohi kayena oondombe ashike oya tunga uundama wawo moka yatula oohi nohayedhi tulilemo omeya. Omeya ngoka ohaga kalamo nduno etaga kuthwamo uuna ganingi omawinayi.

Oondundu dhaNamibia ohadhi kala tadhi monika nawa pethimbo lyomvula molwashoka iimeno mbyoka yili koondundu yaziza nongele owuli kokule noondundu otohala kutya ano mbika oya kakekwa nenge ashike eshito owala lyo opala.

Ombuga yaNamibia oya tya omamanya ogendji, molwaashoka iitopolwa oyindji yomuyo ihayi mono lela omvula yo kayi na evi ewanawa lyokumena iimeno. Iimeno yomombuga oyindji iifupi noonkondo.

Omboga oshimwe shomiikwamboga nenge iikunomwa mbyoka hayi vulu okukunwa, shampa ashike to kala toyi tekele ngoye oweyi tula pehala mpoka tayi kala tayi mono oonte dhetango dhagwana nawa.

Omashina goku konaakona iimeno manga inaayi kunwa mevi oko geli, gamwe ogeli moolabola, gamwe ohaga longithwa kaanafaalama. Eshina ndino ohali konaakona nduno okameno manga okashona nuuna taka ka tsikwa mevi, oka konwaakonwa nale.

Ngele owa talele po oondeina pethimbo lyombepo oto kala wakumwa tohala okutya nande omavi ngono oga gongelwa komuntu ashike eshito owala, ombepo ohayi gagongele nduno eta giigonyo momukalo omukumithi.

Omahala gamwe ge na oondundu oto adha gatya oondombe oonene. Moondombe moka ohamu kala nduno mwatalama omeya yo niimeno mbi ya kundukidha ondombe ndjoka ohayi kala ya ziza nawa molwaashoka oyili pevi lya nyuta nawa.

Aanafalama oyendji yikwamboga oya kotoka payife , ohaya kutha owala ominino etaye dhi thele mevi. Ominino dhoka ohadhi kala dha kogekwa kominino ominene hoka takuzi omeya gwokutekela iikwamboga uunene tu iikapa nihakawutu.

Aanafalama yamwe oya ninga iikunino yawo osikola moka haya longele aantu mboya ya hala okushuwa kombinga nkene aantu yena okutsika iimeno nokusila iimeno yawo oshimpwiyu yo yamwe ohaya tsike uumeno yo tayeke wulandithapo kwaamboka kayena ethimbo lyokuya kosikola yokutsika iimeno.